Paɣi ni doo mbiɛni nwuhiri bi kali kali diɛma ka doo maa zi tiŋa ka doo maa kpɛ paɣi maa naba ayi sunsuuni

Yili yiina bee baanga n ʒiya n gbubi yeduhirigu ka ŋun bala maa mi ʒiya n piɛbiri kikaa ka ŋun bala maa mi ʒiya n zahindi o yila maa.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ dua ka kuɣusi ʒɛya ka dufeya pampa kuɣusi maa zuɣu ka teebuli ka di ʒɛ di sunsuuni ka anfooni nima ka di tabi dikpina.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ bipuɣinsi ata yino zami ka yino ʒi gbarigu cheya zuɣu n chana ka ŋunbala maa guura n doli o ŋun ʒi gbarigu kuɣu zuɣu maa ka o lara.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ salo ni be daani n kohari dabam dabam bindira sheba kohari leemu ka sheba kohari wulijo ka sheba kohari kamantoosi ka sheba kahari.

Kumbun Naa n zɛya ŋɔ o mini o salo ka gɔbi chinchini ka nam nɛma kadi bɛ o nuu ni ka salima kadi bɛ o bɔɣu ti ayi maa zaa puuni hali ka o yɛ shɛŋa o yiŋgoli puuni

Anfooni ŋɔ puuni n nya duduɣuligu duu ka duduɣuligu niɛma tam tamya ka kuɣusi anahi ʒɛya.

Yiŋa ka sokam ʒia ka sokam ʒi o dundolini n tumdi o duduɣuli tuma ka doo ʒi o dundolini n wuɣiri o zahim gbaɣari niɛma.

Anfooni ŋɔ puuni n nya doo ni ʒɛ daani n kohari ʒe varivari naazuu be o ʒe varivari maa puuni ka kamantoosi biɛni ka nyuya biɛni ka doo maa yaagi o noli ka nyina yina.

Anfooni ŋɔ puuni n nya salo ni ʒia kuɣusi zuɣu sheba ye goɣa sabila ka sheba ye goɣa piɛla ka telivisa nima ayi tabi dikpina.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛ salo ni bɛni duu puuni ka salo Shɛba zaya ka shɛb ziya ka ban ziya maa yɛ ban mali zaɣisim zaŋ chaŋ bi kundi nim puuni

Anfooni ŋɔ puuni daani n yɛli ka salo paɣiba ni dabba ka bi bɛ daa maa ni bɔra yɛla din chiɛna ka tanti nima ka di ti nti ka jiranbesa nim gba za nzaya.

Anfooni ŋɔ puuni n nya duu puuni n nya kuɣu piɛla ni zaya kuɣ'bakaha biɛni duu ŋɔ dikpin'sheŋa nyɛla din nyɛ kom zaɣa piɛli sheli nyɛ zaɣa tankpaɣu ka laati goŋ be di puuni.

Anfooni ŋɔ puuni n nya ka salo biɛni ka sheba ʒia bɛ niriba ata n ʒia do'yino paɣaba ata ka paɣa yino gbibi pipia n zaŋ kpa o noli ka do'so kuri o tooni.

Dabba anahi ni paɣi m-pahi anu ka biɛni ŋmari vole bɔl ka nɛt lo ka bolli maa na yɛ bin shɛɣu din bɛ zuɣusaa ka bi zaa sa zaŋ zaɣisim n zaŋ ti li.

Daankali sheli n bɛ duu puuni n wuhiri bi kali yino bɛni n ŋmeri dala ka yino mi bɛni ka yeduhirigu bɛ o nuuni.

Anfooni ŋo puuni n nyɛ ka doo mini bihi n ʒiya ka bindira tamtam bi toɣani ka bia zaŋ nimdi n zaŋ niŋdi doo maa nolini

Anfooni ŋɔ puuni n nya salo ni biɛni niriba ata n ʒia ka bɛ zaaha ye goɣa piɛla piɛla ka bɛ diri alizama ka bɛ niriba ata la ka bɛ nyina yina.

Bihi mbɛ paaki puuni n ŋmɛri bolli ka bi yino gbibi bolli maa n vuri chana ka bam bala maa yɛ bin dolo ni bi fa bolli maa

Anfooni ŋɔ puuni n nya Kpiinba daadaka nima anahi ni ʒɛya ka bi'puɣinbila za di gbini ka ye niɛn'chichela chichela ka so mokuru nuɣuso ka salo be di nyaanga.

Gbanpiɛlla paɣaba bi ʒɛla teebuli gbunni teebuli maa zuɣu gbana pam n pa di zuɣu bi sabiri mi yino yɛla liiga sabinli n pa o liiga zuɣu ka ga agogo ka yino zaŋ bin sabinli n piri o nuu ka yɛ nyingokɔrigu.

Anfooni ŋɔ puuni n nya loori nima ni bɛ palli zuɣu chana loori nima maa shɛŋa kɔm n nyɛ ko nuɣusu ka sheli nyɛ zaɣa dozim ka sheli nyɛ zaɣa ʒee sheli gabi la kɔm dibaa ayi ko ʒee mini ko piɛlli doo n nyɛ ŋun yɛ gɔɣa waɣila ka di nyɛ zaɣa sabinli ka o zaya ni tuuta.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛ ka salo zɛ ya ka di yɛla kali diɛma ka bi damda ka yino diɛm hali ka o ni ti yɛm ka o bɛ saa zuɣu.